Kufunda kwakakosha yaambo mukati mwekupona kwevantu. Ngendaayo muntaraunda dzakaparadzana munotowanikwa mune zvikora zvinofundisa vana kubva pamuzera mutotori maningi.

Kuti vana vazokura vakangwara zviyana unosisa kutanga kufunda vachakatsonga. Pavanonga veifunda nekutamba nevezera ravo. Muzvikora mona imomo munobetsere kuti vokurapo vakone kuzoshamwaridzana zvakanaka nevamweni.

Mumakanyi mwedu muya umu musina zvikwanisiro zvakanyanyo kuwanda maningi chikora chakangokosha nyangwe zvakadaro maticha anofundisa vana vanofunda zvepashi pashi vakangwara vanototsvake zvimandi zvavo vototsinga apa votofundisa zvana zvakagara pazvimandi apapo.

Muzvikora munofundiwa ngevana vanofunda dzidzo yepashi pashi munosise kunga mwakarongeka zvinodetsera kuti vana avawo pavanenge veifunda hawo mabhuku vanoto fundawo kurongeka mukati mweupenyu hwavo.

Mubabuya mwatinogara umu mumakanyi umu, zvirimwo zvikora zvisi nyamborina zvikwanisiro zvakawanda asi zvinobtofundisao vana kubva vachiri vadoko kusvika veikura. Zvinodaro ngekuti kufunda kwakakosha hakusi kwekuti vanhu vega vekumadhorobha ngavafunde asi neve mumakanyiwo ngava fundewo nezvinonga zviripo.

Zvimweni zvikora zvinofundira vana vefundo yepashipashi, ukapindepo kudai yeh! wega unoshekerera unoona nemashango anonga akanasa kuita green akachekererwa zvakanaka akanasa kuedzana woba waona kuti yah! vantu vanaa vanoba ade kuti vana vafunde zvakawanda pana apa.

Mundau dzinofundirwa nevana pavanenge vachakura payana munooneka ngembatso dzakavakwamo dzakakura dzinoita kuti vantu vakawanda vakone kufundamo nguwa imweyo munoone kwazve ngekuti vana vechikora vane mbahla dzinenge dzakatenderwa kuti vanosisa kupfeka dzakatodzana kuti vaonekwe kuti vana vechikora.

Muzvikora muyana munoenda vana vadodori muyana amungoendwi kofunda kuti vatitye mabhuku kwega asiwo munotowanikwawo zvee nevanofunde kukabe bhora ,kurumba nezvimweni zvakasiyana siyana .

Mumaruzevha mumabuya umu mune zvikora zvakaakwemwo kunofunda vana zvidzidzo zvepashi-pashi . Zvimweni zvezvikora izvi azvina zvikwanisiro zvakanyanya kunaka maningi, asi fundo inobudamo inonga yakangokoshazve zvekuti vana vanototi vakanyora mazamanishoni avo payani ,vanotopasa yaampho kutodarika vanofundira mune zvikwanisiro zvakakwana.

Kufunda chiro chakakosha yaambo ngekuti muntu kana akafunda unenga ava neruzivo rwekukona kunasisirisa amweni matambudziko etinosangana nawo. Kana kutizve ruzivo rwekukone kunasira zvimweni zviro zvinozomudetsera mwukati mwendaramo yake muntu uyu.

Ukagume muzvikora zvinofunda afana epashi pashi aya unosheka maningi. Vanonga veirumbirirana veitamba vane shena isingaiti mumupambare mavo umu, asi chakakosha ngechekuti kutamba ikoko nekufunda kwavanoita kunozovadetsera mune remangwana ravo kana vakange vazopasa.

Kuti vantu vanozoita mushando mumantaraunda mwedu muya yakatodzana nokuaka, vantuvo vanonga vakatanga kufunda kubva pazvikora zvepashi-pashi pemene mene .Chazvinobhuya ngechekuti kufunda kubva kwepashi-pashi kwakakosha yaamho kuzoti muntu azokona kuita mishando dzakawanda azokurapo.

Etinozoona zviyana vandhu vazokura voobudirira , vooita mare dzavo zviyana ,vootenga zviro zvavo zvakanaka zvinonga zvabva mukufunda kwepashi-pashi pekutanga-tanga apa. vandhu vakakona kureremedza chikora kubva pona apapo vakawanda vakhona vanozobabudirira kubva mukati meupenyu .

Muzvidzidzo zvinofundiswa vana zvepashi pashi vanonga veifundiswa zviro zvinokona kuvadetsera mukati mwekurarama vari mukati mwemizi kukone kushandisa ndiro kungaa kukone kushandise zvipunu kana kugone kucheka zviro ngezvipanga.

Zvikora zvinofundisa vana kunyanya vepashi-pashi, zvakurumbira mundau dzakasiyana-siyana. Zvikora zvinezvi zvinooneka mumadhorobha pamwepo nemumakanyi. Zvemumakanyi zvinonga zvisizi kunaka maningi kufanana nezvekumadhorobha.

Zvikora zvepashi pashi zvinofundisa vana vepuraimari munowanika ndau dzinonga dzine mvura yakachena kuti vana vakwanise kumwa . Izvi zvinodetsera kuti pavanofunda mabhuku veichitaticha mabhuku paya vanofundawo nekutoziyawo kuti utano hwakakoshawo.

Muzvikora munofunda vana vanofunda zvepashi-pashi munoonekwa muzhinji makona makanasirwa kwezvakanaka. Makaningirika kuitira utano hwevana, izvi zvinobetsera kuti vana vanofunda mundau inonga yakachena.

Kufunda kwakosha maningi kubva mwana achakatsonga. Ndoondaa kwaane zvikora zvinombaabva pashi pashi zvana zvitotori kwezvinoenda kuenda vozoramba veikura veifunda. Zvinodaro ngekuti muchikoramwo ndomunobve zivo yekuti vakura vazokona kuiite mishando yakasiyana siyana. Inozovadetsera mukati mwekupona.

Muzvikora zvepashi -pashi zvevana vadodori vayana munofundwawo zviro zvakakosha maningi zvinozoite kuti munhu akure akatongwara mune zvimwe zvikora vanotombotora nguwa yekupa vana zvekurya zvinenge zvine utano zvinokurudzirwa kuti vana varye vakure vane utano hwakanasa kunaka.

Muzvikora munofundirwa ngevantu munooneka ngezvikakwangwari zvinenge zvakanamirwa pamadziro zvinobhuya kuti ichi chikora chevantu vemazera akati neakati chinofundisa zvidzidzo zvingaa zvepashi pashi zvingaa zvepati zvingaa zvepadera.

Vadzidzisi vanofundise vana muzvikora zvepakati nepakati vanosise kungwara-ngwara kutsvake njira dzekufundisa ndidzo vana dzingaite kuti vanase kuzwisisa, vamweni vakhona vanovafundisa ngekupikicha.

Vantu vetinozoona vookura vayana veikone kushandisa dzimweni muchini dzekuti ukadziningira usina chounoziya unototambudzika kuti unoita ngezvei. Vanenga vafunda kubva pashi kushandise muchina dzona idzodzo.

Majaha nendombi vetinozoona vayani vokona kunasire movha, kunasire zvimudhudhudhu, kunasire mabhasikiri vanenge vakafunda ngezvematuluzi nesimbi dzinoshandiswa kuita mishando iyoyo. Vanonga vakazvifunda zveshe izvi pavanofunda zvidzidzo zvepakati nepakati nezvepadera.

Vantu vatinozoona vayani vamumbatso kana mumakambani akasiyana siyana veinasira zviro vanonga vabva vafunda zviriyo zvikora zvakanasirwa vantu zvakasiyana siyana zvinokona kuzovadetsera kuti pamberi pendaramo dzedu.

Muzvikora muyana munoenda vana kofunda nekotaticha munofundiswa zviro zvakawanda yaambo. Zvimweni zvakona inenge iri mishando inoitwa ngenyara yakafanana nokubeza kana kunyari kuaka.

Kufunda chiro chakabaakosha yaamho mukati mwekupona kweantu ngemukati mwekubudirira kwenharaunda. Ndiyo ndaa vana zveiende koofunda kuchikora. Vanofundiswa mishando yakasiyana siyana yavonokona kuita kuti inozovadetsera mukati mwekupona.

Patinozoone muntu oite mushando wekushanda nemazimuchini akasiyana siyana paana muntuwo unenge abve kuretu muzvikora munofundiwa muyana vanoonekwa veifundiswe kushandisa muchini idzodzo kuti dzoita mushandirei.

Muzvikora munofundwa ngevana vedu muyana, munofundwa zviro zvakasiyana-siyana, kubva mukutaticha mabhuku, koita kufundiswa zvekuemba, koita kufundiswa zvinyari zvekurima, kuti vantu vakone kuzorime chikafu chinoryiwa ngevantu mumizi umo.

Zvirimwo zvikokora zvakakosha yambo zvinofundiswa vantu zvidzidzo zvapakati nemakati ne zvepadera muzvikora imomo munofundiswa vantu mabasa akawanda enyara ekuti muntu akapedza imomo unokona kudzitangira kunasira zvimweni zviro kana unokona koshandira umweni muntu

Zvikora zvayo mazuwa anaya zvabatoite kuti kufunda kuite nyorenje zvinodaro ngekuti hai ukapinde muzvikoramwo unoona muchini dzemazuwa ano dzemakombiuta dziyana dzirimwo dzinotodetsrawo kuti kufunda kubareruke nje.

Muzvikora mofundwa ngevana vedu mazuwa anaya mofundwa zviro zvakawanda yaambo kudhaya kwaingofunda mabasa enyara ega ega zvinezvi vana votofundiswa kunyazwi kushandisa matuluzi nezvipanera zvakasiyana siyana kuzonasire zviro zvinenge zvafa.

Muzvikora munofunda vakomana nevasikana muyana munofundwa zvakawanda maningi vamweni vanofunda mishando inozovadetsera ingazi mabasa enyara vamweni vanofunda wo zvinoite kuti varambe veyitaticha mabhuku.

Zvikora zvakasiyana-siyana zvinofundisa vana fundo yepakati-nepakati munoiswemwo mutemo wokuti vana vanosise kuenda vakapfeka mbahla dzakatodzana. Izvi zvakanakira kuti vanotooneka kuti ava vana vechikora.

Ndau dzinoitirwe zviro zvakakosha maningi dzinosise kuziikanwa ngevantu vemuntaraundamwo, nevamweni vanodarika ngenjira. Ngendaayo, zvikora zvakawanda tinoona zvine zvikwangwani mumapato umwo, zvekuti unodarika nenjira unotoona kuti apo pane chikora.

Zvikora indau dzinoremeredzeka yaambho ngekuti munofundiwa, vantu veifundiswa kuti vanokone kuite mishando yakasiyana-siyana indodetsera muugaro hwedu sevantu panyika panapa.

Ngendaa yekuti dzimweni ndau zvikora zvinonga zviri kure nekunogara vantu, kunonekwa seikweyo kune zvimotokari nezvimakombi zvinotwara vana kubva kundau dzvanogara nendau dzevanofundira nekupetukazve kanyi.

Zvikora zvinofundisa vantu dzidzo yepakati zvakasiyana siyana maningi zveenderana nekuti zvinenge zbiri mundau ipi. Zvemumakanyi zviyani zvichiri kushandisawo zviyani zvakaamba kudhaya zveishandiswa. ASI zvemazuvaanaya zvoshandisawo muchini yechimanje manje kubetsera pakufundisa.

Muzvikora muyana munofundwa ngevana munouyiva ngevantu vakasiyana-siyana. vaneruzivo pamusiro pemishando yakaparadzana. Vanogumepo veipuva mukana vekubhuya nevana nekuvafundisavo zvinoenderanavo neimweni mishando yakaparadzana.

Zvikora zvemumakanyi mazuano aya zvichakatisarirei maningi teiningira teiedzanisa nezvemumadhorobha ,zvemumadhorobha zvakawanda zvoshandiasawo michini yechizvino zvino pakufundisa asi zvikora zvemumabuya zvichiri kushandisa njira dzekudhaya dzakafanana nedzaiitwa kudhaya dzekushandisa machoki nemabhodhi.

Ndau dzakanasirwa dzekufundire zvekutaticha zvepakati nepakati, dzirimwoo ndau dzakaakwemwo dzekuti vantu vapote veirumba-rumba nekujambuka-jambuka, kuti makodo avo agare akathakazeka.

Muzvikora muyani mubaari nemushando wakakura maningi yee ukapindamwo zviyani unoone mumabhuku anenge akawanda akasiyana kukura kwavo. Eshe awawo anenge eifanira kuti vantu vafunde, vamwaute zvirimumabhukumwo vazviziye vakone kuzoite mushando yakawanda mukati mwekupona.

Zvikora zvinovanika mundau dzakasiyana-siyana mumantaraunda mwetinogara umo. Zveshe zvikora zvirimwo zvingaa zvine zvikwanisiro zvakawanda kana zvisina zvikwanisiro zveshe. Asi chinangwa chinonga chingori chekufundisa vana kuti vakone kuzvoita mushando yakasiyana-siyana pavanokura.

Zvikora zvakawanda hazvo muntaraunda dzakasiyana siyana, Asi vana vanodawo kufunda vakona vakatowanda maningi. Ngendaa iyoyo tinotozoona kuti vamweni vana vanobva kundau iri kuretu kuende kune imweni iri kuretu kofunda iyoyo. Ndopavanozopinda mumabhazi akasiyana siyana koperekedzwe kosiiwe kuzvikoro nekubveyozve kuperekedzwe kupetuke kanyi.

Muzvikora zvepakati nepakati munoenda vana kofunda umwo munofundiswa zviro zvakawanda yambo. Vamweni vanofundiswe mukusona, vamweni vanofundiswe mukubika, vamweni vanofundiswa zvimweni zvekutaticha nekuita tsvakiridzo dzakasiyana siyana nematambudziko anonga echibate vantu mukati mwekupona.

Zvemunozoona vana vonyoreswe mazamanishoni vozi hai uvakona uyu, uyu vafeila. Zvakawanda zvavanonga vapinda mwezviri veitaticha kuti vazonyoreswa mazamanishoni vona ivavo. Ukapinde muchikora zviyana unoonemwo mazibhuku akawanda ekuti vana vanosise kumataticha kuti vazwisise zveshe vavanonga veifundiswa.

Ndau dzinofundisirwe vantu dzinosisa kugara dzakakonywa kuitira kuti pasanyanya kupinda vamweni vanongo vasinei nezvekufunda kweantu , vantu vakadaro vakatendedzwa kuramba veipinda pinda vanozokangaidzira kufunda kwevanhu saka ngendayo makawanda makona munozobekwa zvekukonya kuti pasaite unopinda asingazii kutenderwa kupinde mukati.

Kufunda chiro chakakosha yaambo ngekuti muntu akafunda unenge okona kunasira zviro zvakasiyana siyana. Vantu vetinoona veihamba ngemotokari mupato umu kana vona vanknasira mapato ona awawo vantu vanenge vatofundira mishando yakaita seiyoyo.

Va dzidzisi vano tatichise mu zvikora zve pakati ne pakati zviyana vakakosha yambo ngenda yekuti fundo ye apapo ndo pano fundwa zvaka wanda mishando ye nyara inozo detsera vaka wanda mukati mweku pona.

Muzvikora munoende vana koofunda muyana vanotatichemwa zviro zvakasiyana-siyana zvinozovadetsera mukati mwendaramo. Zvimweni zvezvinofundwemo mishando yenyara yakatodzana nokusona.

Kuti ndau inenge yakanasirwa zviyani kana kuti inenge yakaakwa iziikanwe ngevantu kuti panomboitwa ngezvei vantu vanoakepo kana kubekepo zvikwangwari zvekuti weshe unidarikepo aone kuti apo panei zvakawanda zvakona zvinoonekwa kunyazwi nemuzvikora.

Ndau dzinofundira vantu dzinosiso kuremekedzwa maningi ngekuti vantu vakahambire mudhuzemwo, havafaniki kuite musindo. Ngendaayo, ndaudzo dzinofanika kunge dzine zvikwangwani zvekuti muntu weshe neunodarikapo asikazii kuti panei, unokasa kuona kuti ah apa pachikora, wotonyarara.

Zvakakosha yaamho kuti ndau dzinezvinoitwemo zvakanaka yaamho dzizikanwe ngevantu, zvinodaro, panobekwe zvikwangwari, zvinobekwe kumapato iyo kuitira kuti weshe unenge eihamba, aone kuti a-a apa panechikora, apo panechakati kuti.

Muzvikora zvati budirirei munofundiswa vana vefundo yepakati moshandiswawo michini yemazuwa anaya, yakawanda yemichini inoshandiswa imwomwo ngeyemakombiyuta.

Muzvikora zvepakati nepakati umu mune nguva yekuti vana vanofundemwo vanotopuve chikafu. Chekuti vakone kumborya vari kuchikora iyoyo. Zvinotobetsera kuti vantu vakone kuise masoro avo panezvekufunda ndani dzakaguta. Pane kuti muntu asina chaambonambura kubva mangwanani zvekufunda kwakona hazvipindi mumusoro.

Chikora chakakosha maningi nemabhuju anitatichwa nekunyirerwa nevana akakoshawo yaambo ngendaa iyoyo anofanira kugara akangwaririka, muzvikora muno chizonasirwa pekumaturika pakati kwirirei kuti aone kugara pasingazosvikwi nemvura.

Kuzvikora kunofunda vantu vayani vanozoti vapedza vouya kooshanda muzvibhedhlera semadhogodheya kana sema nesi munofundwa yaambo. Vantu avavo vanotore makore akawanda veifunda ngezvemutombo pamwepo nemwiri wemuntu.

Kufunda kunoitwa ngevayana vanodzidza kuzvidzidzo zvepadera-dera pekupedzisira, kwakakosha maningi. Mona mwomwo ndimwo makawanda muno fundiswa vantu nechekuita neutano hwavantu kuti vapedza kufundaiyoyo vapuva zvitupa zvekuti vapedza vanozokona kushanda veirapa vantu vanonga varwara.

Mundau dzinofundirwa zvidzidzo zvepadera-dera pekupeisira, munooneka ngezvikwangwari zvinonga zvakabekwemo zveitsanangura kuti ndau ineyi ngeyekufundira. Munoiswahe zvingwangwari zvinenge zvakanongedzera kuti iyo ndokune mahofisi iyo ndokunofundirwa iyo ndokune mahofisi evanotatichisa vana.

Vantu vetinozoona vayana veiita mishando yakakura yaampho, mukati mwekupona kwedu mungaa mune zveutano kana mune dzimweni mishando, vanonga vakabaafunda kuzvikora zvepadera-dera pokupedzisira payana kwevanofundiswa kuti vakone kuite mishando iyoyo.

Ndau dzakanasirirwa kuti dzifundire vandu vanoita zvidzidzo zvepadera dera pokupeisira dzakawanda dzakona dzakabainasa kubainingirika kunjuku kwemene mene zvinodaro nekuti munofundwa zviro zvakawanda mumbatso dzinedzi.

Vanofundisa muzvikora zvepadera dera zvinoita kuti vantu vakone kuzoita mushando yakawanda vanosisa kunga vona vakhona vakabaatofundawo zvakawanda kudarika apapo, ndiyo ndaa vanenge vafundiswa mwona muma yunivhesiti veizokona kuite mishando yakawanda yakaparadzana inodetsera vantu mukati mwekupona.

Zvikora zvinofundisa vantu dzidzo yepaderadera pekupeisira zvinosisa kunga zvakakura yaamho ngekuti vanhu vofunda maningi mazuwa anoaya, nguwa dzakawanda zvinonga zvakaturukidzana, chimwe padera pechimweni kuti vanhu vakone kufunda vakawanda nguwa imweyo.

Mundau dzinotatichitirwa fundo yepaderadera pokupeyisira moonekwawo mwane zvechiyungu zvekuti vanotatichisa vaya vanonyorepo zvisikazobudisi bukuta.

Zvikoro zvinofundisa vantu , paderadera kunozi kuyunivhesiti kuyana kunofundwa zviro zvakawanda maningi chakanyanya kukosha maningi ndechekuti hai ukapindemwo mundau dzona idzodzo munenge makanyorwa kuti ino kunofundirwa zvakati, ino kunotatichirwa mabhuku ino kuno kune maofisi anotatichisa vantu mwono umomo.

Zvikora zvaayo mazuwa anaya zvanaka maningi ,zvikora zvekudhaya nezvimweni zvichiriyo mazuwa anaa zvekumakanyi munonga mune munonyorwa ngechoko dzinobudisa bukuta , asi zvaayo mazuwa anaa kwakanasirwawo zvayo zvechiyungu ngokuti vanongonyora zvisingabudisi bukuta.

Munyika dzakasiyana siyana pashi peshe mune zvikora zvinofundisa fundo yepadera dera kwokupeisira mwona umwomwo vantu vanofundiswa zviro zvakawanda ndimwonazve munofundiswa vamweni vanozouya voshanda mune zveutano vamwenivanozoita mushando wekutatichisa vamweni.

Kuzoone muntu ozi hayi wafunda wapasa wagirajuweta muntuyo nenge atatiche mabhuku akawanda maningi muzvikora zvinofundisa vantu zvepadera dera munooneke mazibhuku akawanda yaamho ekuti vantuwo vakone kutaticha.

Kuti muntu akone kutopona zvakanaka eiwana zveshe zvekurya mwukati mekurarama, unofanira kunga ane mushando waanoshanda. Ngendavayo, ndondava kune zvikora zvinofundiso yepadera dera pokupedzisira kutu vantu vakone kufundira mushando yakaparadzana yavanozoita kuti vawane kamuhlare kavanozoita mukati mwekupona.

Zvikora zvino fundisa vantu fundo yepa dera dera peku pedzisira zvakawanda zvakona zvinooneka ngekuti mbatso dzakona dzaka kura yambo inodaro ngekuti mu zvikora zvo munopinda vantu vakawanda kubva kundau dzaka siyana siyana veiuya kufundirawo mishando yaka siyana maningi.

Zvikora zvinofundisa vantu zvepadera-dera pekupeisira pemene-mene zvinofundisa vantu zviro zvakakosha maningi. Mwakawanda mwakona ndimwo munofundiswe vantu vanozouya vooite madhokotera muzvibhedhlera muya umwu nemanesi zvinodetsera utano hwedu.

Mu zvikora zvino fundisa vantu fundo yepa dera peku peesira payana moenda vantu vakawanda maningi ngee ndayo mbatso dzino nasirwa mazuva anaya dze zvikora zvinezvi dzinonga dzaka kura yambo mune zvituru zvakawanda zveku gara kuitira kuti vanofunda vanoone peku gara neku tsamira

Mazuva anawa ndau dzekufundira dziyani dzibanasirwa zvekuti unonigira ukazwa mwoyo kupanda nekudakara unokona shango rinenge rakanyaso kuchekerwa rakanyasa kuenzana zvekuti unoznwa mwoyo kurwadza kuti dai ndaifunda panapa.

Ndau dzinofundirwa fundo yepadera-dera pekupedzisira dzowandawo makore atari anaa. Zvobadetsera kuti hai vantu veshe vanonga vakona zvidzidzo zvepashi nezvepakati-pakati apa ,vanowana mukana wekuenda iyoyo kofundirawo mishando yakawanda .Zvinozoita kuti vawane mishando yakanaka inobudisawo muhlare wakati -kuti.

Kuti vantu vanohamba ne njira zviyana vakone kuona kuti apo pano fundirwa nge vantu zvidzidzo zvepa dera dera pano sisa kunge pakaiswa zvi kwangwari zvakabai jeka kuti weshe unohamba akone kuona kuti apa ndo pemene.

Kufunda kwakosha maningi mazuwa otoponaa anawa ngendayo ndau dzinofundisirwa vantu vanoita zvidzidzo zvepadera dera pekupeyisira dzawanda munyika mwedu munomu izvi zvotodetserawo kuti vantu vakone kufunda nekufundira mishando yakaparadzana yekuti vazoita kuti vaone kupona.

Muzvikora zvepadera dera muyani munofundwa ngevantu vanengevofunda kekupedzisira padera dera ,munembatso dzokuti vanofundepo vanonga veyigara imomo, izvo zvinodetsera kuti vasanyanye kuhamba pakareba maningi vapedze nguva yakawanda vari mukufunda nekutaticha kuti vakone kuzwisisa zvavanofunda vazoita mishando yavo ngemazvo.

Muzvikora zvinofundwa fundo yepadera dera kwekupeisira payana inozikanzwa ngekuti ma univhesiti kunevanofundisemwo vakawanda vakasiyana siyana chidisiso chinonga chiri chekuti vantu vakone kufunda kubva kune vantu vakasiyana siyana vakone kubata zvakawanda zvinobetsera kuti vazonasira matambudziko akasiyana anosanganikwa nawo mukati mokupona.

Hetinozoti tapinda mumishando yakasiyana siyana muyani toona vantu vanenge veinasira zviro zvavanonasira veishandisa michini tisambozviningirira pashi zviro zviyana, kuzoona muntu okone kushandisa muchini kunasira chiro unenge akazvifunda pafundo yepadera dera.

Vantu vanozouya vooite mushando yakaparadzana mungaa mumadhorobha, mungaa mumakanyi. Vantu avavo vanenga vafunda zvidzidzo zvepadera-dera. Zviriyo zvikora zvakatonasirirwa izvozvo kufundise vantu mishando yakaparadzana.

Muakzoone muntu opfeka makubhachi ayana pamwepo nezvikepisi zvekuyunivhesiti zviyana ziyai kuti muntuwo uwowo wapedze makore akati kuti eitaticha, ndau dzevanotatichira dzakatonasirirwawo kuti vantuvo vakone kufunda mune zvakanaka vaziye mishando yakaparadzana.

Kubudirira kenyika kuyani kunobva muvantu vayo vanonga vafunda maningi fundo yepadera dera pekupeisira ndivona vanozokone kunasirise matambudziko anosangana nenyika iyoyo.

Muzvidzidzo zvoitwa pane vanofunda padera-dera pekupeisira moshandiswawo michini yemazuwa anaya yakatodzana nemakombiyuta, izvi zvinoita kuti kufundiswa nekufunda kuve nyore vantu vakase kubata zvinenge zveifundiswa.